Kulemikhuhlane ethelelwana lula njengemikhuhlane ye thimbi. Abezempikahle bayagququzela abantu ukuthi begqoke amamask nxa belemkhuhlane njalo, njalo labangela mkhuhlane bagqoke ukuze bazivikele.

Odokotela bayelapha izigulane begqoke izigqoko esifaneleyo. Bayabe begqoke izigqoko ezivala umzimba wonke. Lokhu kwenzelwa ukuthi bengathathi imikhuhlane bazivikele.

Abelaphi nxa beselapha abantwana kumbe abantu abadala bayabe begqoke amagilavisi begqokile njalo lase makhaleni begqoke ngendlela yokuthi bazivikelile abathathi imikhuhlane esezigulaneni.

Odokotela abagqoka ama masiki lama gilovisi, lezigqoko zabo ezinde ezivala umzimba wonke nxa besiyabona isigulane esilomkhuhlane ofana lowe TB ngoba uyathelelwana.

Abezempilakahle balapha izigulane begqoke izigqoko ezibavikelayo ukuthi bengathathi imikhuhlane. Bayabe bevale amakhala ngemask begqokile njalo lamagloves

Umntwana omncane uthontiselwa umuthi abantwana abancane bayathontiselwa imithi ezibhedlela lokhu kwenzala ukuthi bethole usizo bengabanjwa yimikhuhlane

Umama ogqoke okumhlophe obuye wafaka imask emakhaleni wavala izandla njalo ngamakilovisi uhlaba umuntu ogqoke isikipa esiyibhakabhaka ijekiseni.

Odokotela nxa bebamba izigulane bayabe begqoke izigqoko ezibavale umzimba wonke. Lokhu kwenzelwa ukuthi bengathathi imikhuhlane esezigulaneni.

Abezempilakahle babhoda emphakathini behlaba abantwana ngemikhuhlane ekhona, kungaba lemikhuhlane efana labondingindi loba othethenasi abezempilakahle bayabhoda ezikolo behlaba abantwana

Abezempilakahle bayabhoda emphakathini befundisa ngemkhuhlane ekhona . Bayabe bethwele amathuluzi abo abawasebenzisa ukwelapha .Bayabe bebahlaba amajekiseni okuzivikela emkhuhlaneni .

Kulemikhuhlane ethelelwanayo. Imikhuhlane efana labo "flu",lemikhuhlane efana labo "TB".Imikhuhlane leyi ithelelwana ngomoya yikho kuqakathekile ukuthi abantu bagqoke ama"mask"

Abezempilakahle bafundisa uzulu ngemikhuhlane ethelelwanayo. Bayabhala njalo amabhakani ayabe elolwazi ukuthi abantu ukuthi abantu bazibalele bazwisise ukuthi imikhuhlane ingavikeleka njani.

Kulemikhuhlane ethelelwanayo imikhuhlane efana labo TB lemikhuhlane yophepha. Abantu bayaxhayiswa ukuthi bazivikele emikhuhlaneni leyi.

Kulemikhuhlane ethelelwana abezempikahle bayahlaba abantu amajekiseni ukuze bavikeleke emkhuhlaneni ekhona bayafundisa njalo abantu ukuthi imkhuhlane le ingavikeleka njani.

Odokotela balezigqoko abazigqokayo nxa beselapha zikhona eziyiblue zikhona njalo eziyigreen izigqoko lezi ziyenzelwa ukuthi odokotela bangathathi imkhuhlane ezigulaneni

Kulemikhuhlane etshiyeneyo ethelelwana imikhuhlane enjengabo fulu labo thibhi yimikhuhlane ethelelanayi abantu kumele bezivikele bengahlali duze duze labantu abagula imikhuhlane leyo

abezempilakhle bayagqugquzela abantu ukuthi banathe amanzi ahlanzekileyo amanzi angcolileyo abangela imikhuhlane yesihudo yikho kuqakathekile ukuthi kubelendawo ezihlanzekileyo ezokuthola amanzi

Abezempilakahle bayafundisa abantu ngkwemikhuhlane ekhona. Bayazinika isikhathi bebhode emphakathini befundisa. Kwesinye iskhathi bayabe bethwele njalo izinto zikwelapha kanye lamapilisi.

Umntwana othwele isigubhu esilithanga ukha amanzi esifuleni amanzi akhiwa esifuleni awalungelanga abantu ukuthi bewanathe ngoba ayabe engcolile abangela imikhuhlane efana lomkhuhlane wesihudo.

Abantu kumele bageze izandla. Abezempilakahle bayagqugquzela ukuthi abantu behlale begeza izandla ngaso sonke isikhathi ngoba izandla ziya bamba indawo ezinengi lokhu kungabangela ukuthelelwana kwemikhuhlane

Abezempilakahle babhoda emphakathini befundisa ngokwemikhuhlane ekhona. Bafundisa kakhulu imikuhlane leyi eyingozi efana labo mvukuzane loba igcikwane le HIV and AIDS.

Abezempilakahle bagqugquzela abantu kuthi bageze izandla lokhu kwenzelwa ukuvikele ukuthelelwana kwemikhuhlane eminengi. Imikhuhlane efanana lemikhuhlane yesihudo.

Umuntu ohlanyayo othwele amaphepha ogqoke lezigqoko ezingahlambulukanga zingcolile izigqoko zakhe zitshengisa ukuthi ziyanuka. Abantu bahambelwa yimiqondo ngenxa yokudubeka lenhlupheko.

Zikhona izibhedlela ezakelwe abantu abahlanyayo. Abantu abahlanyayo balabodokotela babo ababakhangelayo ababancedisayo njalo lamapilisi abawaphiwayo.

Abezempilakahle bafundisa umphakathi ngokwemikhuhlane etshiyetshiyeneyo. Bafundisa ngemikhuhlane ye HIV and AIDS ukuthi bangayithola njani lokuthi bangasivikela njani.

Umama olahlekelwe ngumqondo uhleli endleleni uthwele isaka lezigubhu abantu abalahlekelwa ngumqondo asebegula amakhanda bahlala ezindleleni abala ndawo yokuhlala.

Ezibhedlela kulezindlu ezinengi kakhulu umuntu nxa eselatshwa uyangena endlini uyabe eyedwa lodokotela wakhe lokhu kuyenzelwa ukuthi abantu bengasabi ukuya esibhedlela besesaba ukuthi bazabonwa ngabanye njalo indaba zabo zizayaziwa

Ezibhedlela akhona amabhakane afakiweyo. Amabhakane lawa ayabe ekhombisa indlela eziya endaweni ezitshiyeneyo. Lokhu kwenzelwa ukuthi izigulane zingalahleki nxa zisesibhedlela.

Emakilinika kukhona abantu abaqhatshiweyo abasebenza ukukhangela ukuhlanzeka kwekilinika .Abantu labo bayathanyela ,yibo njalo abadobha izibi bezifaka endaweni efaneleyo.

Ezibhedlela ikhona imibheda yezigulane eminye iyisibhakabhaka eminye njalo iyi girini bakhona abasebenza ukuthanyela lokwedlula imibheda yezigulani. Ingubo zezigulane ziyawatsha.

Ezibhedlela bakhona odokotela abakhangela amehlo. Odokotela laba abelapha amehlo balemitshina abayisebenzisayo ukukhangela amehlo abantu ukuthi asesimeni esinjani

Izibhedlela zihlala zihlanzekile. Bakhona abantu abaqatshwe nguhurumende abasebenza ukukhangela ukuthi isibhedlela sihlala sihlanzekile, kungela gcekeza.

Ezibhedlela ikhona imitshina lamathuluzi amanengi asetshenziswa ngodokotela amanye asebenzisa amagetsi amanye njalo kawasebenzisi amagetsi alusizo kakhulu.

Emakilinika bakhona abantu asebenza ukuthanyela esibhedlela abaqhatshwe nguHulumende ukuze babone ukuhlanzeka kwesibhedlela. Yibo njalo abendlula izinguɓo zezigulane baphinde baziwatshe.

Ezibhedlela lasemakilinika kuyakhwe ngendlela yikuthi kulendawo yokuhlala nxa abantu besalinde udokotela. Kuhlala kuhlanzekile ngoba kukhona abantu abaqhatshwe nguhulumende ukuthi bakiline esibhedlela.

Emakilinika omama bayafundiswa ukuthi bazigcine njani ukuze bangatholi abantwana abanye besesebancane kakhulu Bayanikwa imithi yokuzivikela ukuthi bangabambi izisu ngokuphangisa

Ezibhedlela zikhona indawo zokuhlala .Akhona amabhentshi okuhlala izigulane. Kuhlala kuhlanzekile njalo esibhedlela . Ngoba bakhona abaqhatshwe nguhulumende abasebenza ukubona ukuthi esibhedlela kuhlanzekile

Ezibhedlela kuhlala kuhlanzekile. Kuyathanyelwa, kuyacentwa, kuyathelelwa njalo lamaluba. Bakhona abasebenza ukukhangela ukuthi esibhedlela kuhlala kuhlanzekile, labo baqhatshwe nguhulumende.

Esibhedlela ikhona I'm ebheda yokulala izigulane umuntu engagula kakhulu uyalaliswa esibhedlela iyabe sehlala esibhedlela ukwenzela ukuthi abelaphi bebebembona eseduzane

Ezibhendlela lasemakilinika akhona amabhakane ayabe ebhaliwe. Amabhakane lawa ayabe ebhaliwe ekhomba indlela eziya endaweni ezitshiyeneyo ukwenzela ukuthi izigulane zingalahleki

Emakilinika kutholakala imithi etshiyeneyo bakhona njalo ebelaphi abanengi ebabe begqoke izigqoko ezingafaniyo ngokwelapha ngokwelapha kwabo bagqoka into ezifananayo.

Abafundi abafundela ukusebenza esibhedlela bafunda besesibhedlela lokhu kwenzelwa ukuthi bafunde bebona ukuthi abaqeqetshileyo bona basebenza njani lokuthi izigulane ziphathwa njani.

Abafundi abafundela ukusebenza ezibhedlela bafunda bekhonale ezibhedlela bebona okwenzakalayo lokhu kwenzelwa ukuthi babone ukuthi izigulaze ziphathwa njani lokuthi odokotela belapha njani

Bakhona abafundela ukuba ngodokotela loba omongikazi, bafunda besesibhedlela. Lokhu kwenzelwa ukuthi bafunde bebona ukuthi abaqeqetshileyo basebenza njani lokuthi izigulane ziphathwa njani

Abantwana besikolo abasafundi amabala kuphela, sebefunda njalo imisenezi yezandla. Imisebenzi le igoqela ukuthunga, ukwakha, ukupheka kanye lokulima.

Abantwana abafundela ukusebenza kwezempilakahle bafunda besesibhedlela bebona ukuthi labo abaqeqetshileyo belapha njani izigulane.

Abezempilakahle babhoda emphakathini befundisa Umphakathi ngokwemikhuhlane etshiyeneyo ekhona. Bayafundisa njalo indlela yokuzivikela emikhuhlaneni le ekhona.

Abezempilakahle babhoda emphakathini befundisa umphakathi ngokwemikhuhlane ekhona. Bayabe belamathuluzi lemitshina abayabe beyithwele besenzela ukuthi labo abafuna ukwelatshwa bahle belatshwe.

Abezempilakahle babhoda emphakathini befundisa ngemikhuhlane ekhona, bayafundisa umphakathi indlela zokuzivikela emikhuhlaneni eminengi

Abezempilakahle bayabhoda emphakathini befundisa umphakathi ngokwemikhuhlane eyabe ikhona. Bayabe bethwele amaphilizabo okwelapha. Bayabe bethwele njalo kwesinye isikhathi into zokuzivikela nxa besiya emacansini.

Abezempilakahle babhoda emphakathini befundisa ngemikhuhlane ekhona. Bayabe befundisa njalo ukuthi abantu bazigcine behlanzekile ngoba ingcekeza layo iyabangela imikhuhlane.

Abezempilakahle babhoda emphakathini befundisa ngokwemikhuhlane ekhona bayafundisa ukuthi imikhuhlane ithelelwana njani lokuthi bengazivikela njani ukuthi bengatholi imikhuhlane eminengi nengi.

Abezempilakahle bagqugquzela abantu ukuthi bahambe esibhedlela besiyahlolwa igazi. Ukuhlolwa igazi kuyanceda kakhulu ukuthi umuntu abezazi ukuthi ukusiphi isimo engakaguli kakhulu.

Esibhedlela kutholakala ama injection atshiyeneyo. Amanye aleziciko eziluhlaza, amanye amhlophe njalo. Asebenza ukwelapha izifo ezitshiyeneyo esibhedlela.

Ezibhedlela kuhlala kuhlanzekile .Kuyabe kulamaluba amahle acecise isibhedlela .Bakhona abantu abaqhatshwe nguhulumende abakhangela ngokuhlanzeka kwesibhedlela ukuthi asilancekeza.

Ezibhedlela kutholakala imithi etshiyeneyo. Ikhona imithi eyabe isemabhodleleni ikhona njalo imithi eyabe isemabhokisini, imithi le ihlala endaweni ehlanzekileyo njalo evalekileyo.

Ezibhedlela kuyakhwe kuhle akhona amaluba aluhlaza tshoko acecisileyo bakhona abaqhatshwe nguhulumende abasebenza ukukhangela ukuhlanzeka kwesibhedlela bathanyela esibhedlela bawatshe lengubo zezigulani.

Ezibhedlela kulemibheda eminengi .Imibheda le ngeyokulalisa izigulane ezigula kakhulu .Umuntu nxa segula kakhulu uyahanjiswa esibhedlela ahlale khona .Ukwenzela ukuthi odokotela bebe bembona kuhle eseduze .

Abezempilakahle babhala amabhakane amanengi. Amabhakane la ayabe efundisa ngokwemikhuhlane ekhona. Ayabe elezithombe ezitshengisa abantu abagulayo leyo mikhuhlane.

Ezibhedlela kulamabhakane abhaliweyo amabhakani lawa amanye ayabe efanekiswe inhlelo ezincedisa esibhedlela inhlelo ezifana labo world division ziyancedisa kakhulu emaphilisini

Ezibhedlela kukhona indawo zokuhlala nxa abantu besalinde odokotela; akhona ama-bench, njalo kubhaliwe izinto ezinengingengi ezosizo izigulane nxa zisalinde odokotela ziyabe zibala

Ezibhedlela kulemibheda yokuhlala izigulane. Umuntu engahamba egula kakhulu esibhedlela ufika ephiwe umbeda wokulala, uyabe elele khonalapho ekangelwa ngodokotela aze asile.

Ezibheflela bakhona abantu abaqatshelwe ukuthanyela esibhedlela. Labo bantu yibo abakhangelayo ukuthi isibhedlela sihlala sihlanzekile ngasosonke isikhathi.

Umuntu nxa egula uqonda esibhedlela. Esibhedlela bakhona odokotela labomongikazi belapha abantu. Nxa ungafika ungakwanisi zikhona inqola zokufuqa izigulane esibhedlela.

Ezibhedlela kulama thuluzi amanengi atshiyeneyo esetshenziswa ukukhangela imikhuhlane egulwa yizigulani nxa owesifazana ehamba esibhedlela ezithwele engakwazi akhona ama thuluzi akhangela khonalokho

Ezibhendlela kulamabhakane abhaliweyo akhomba indlela eziya endaweni ezihlukeneyo lokhu kwenzelwa ukuthi izigulane zingalahleki nxa zisezibhedlela zibone ukuthi ziqonda ngaphi

Ezibhedlela ikhona imibheda lapho okulala khona izigulane ezilalisiweyo. Umuntu engagula kakhulu uyahamba ayehlala esibhedlela ukuze odokotelea bebembona kuhle

Ezibhedlela kulemibheda eminengi yezigulane. Isigulane lesigulane siyabe silowaso umbheda. Bakhona abasebenza ukwendlula imibheda yezigulane lokuthanyela lapho okulala khona izigulane.

Umuntu engagula kakhulu udokotela uyamhlalisa esibhedlela. Lokhu kuyabe kusenzelwa ukuthi ebe ekhangelwq kuhle sonke isikhathi aluthole usizo.

Umtshina ophuzu kwethebuli. Umtshina lo usebenza ukukhangela ukugijima kwegazi emzimbeni yomuntu. Uyafaka engalweni wona ube usubhala ukuthi igazi ligijima okungakanani i 'BP'.

Imikhuhlane ikhona ebangela ukuluma komzimba. Imikhuhlane le iyathelelwana. Abantu kumele bazivikele ukuze bangatholi imikhuhlane etshiyetshiyeneyo.

Umuntu omnyama obulawa ngamehlo .Abantu abanengi babulawa ngamehlo ikakhulu asebegugile, bakhona odokotela abellapha amehlo esibhedlela bayatholakala.

Ikhona imikhuhlane ebangela ukuluma komzimba imkhuhlane le iyelatshwa ngemithi yokugcoba abanye bagcoba imithi eyabe usenza ukuthi imzimba yabo ihlale ingasalumi.

Esibhedlela ikhona imitshina etshiyeneyo, ikhona imitshina esebenza ngamagetsi, imitshina le isebenza ukukhangela imikhuhlane esemzimbeni yabantu, iyabe ibhaliwe ukuthi isebenza njani.

ezibhedlela kulemitshina etshiyeneyo ikhona imitshina esetshenziswa ukubona umzimba womuntu ngaphakathi ukuthi unjani abawuthi yi scan umtshina lo usebenza ngamagetsi

Akhona amaphilisi asetshenziswa esibhedlela akhona njalo asebenza ukuthatha igazi izigulane ziyathathwa igazi ukuze lihlolwe ukuthi umkhuhlane ongabe ukhona yuwuphi

Kulamathulusi atshiyeneyo atholakala esibhedlela. Amathulusi lawa asebenza ukuthatha igazi. Akhona njalo amanye asebenza ukuthatha imichemo.

Kulemtshina etshiyeneyo etholaka ezibhedlela ,imitshina le ngeyo kuncedisa odokotela nxa besalapha izigulane ,ikhona imitshina esebenza ukukhangela amehlo iyabe ikhangela ingaphakathi ye lihlo ukuthi iminjani.

Kulemitshina eminengi etshiyeneyo esebenza ezibhedlela. Ikhona esebenza ngamagetsi, ikhona njalo engasebenzi ngamagetsi. Imitshina le ngencedisa odokotela ukwelapha izigulane.

Ithuluzi elimhlophe elisebenza ukuhlola omama abakhulelweyo ,ithuluzi leli litshengisa ukuthi umuntu ukhulelwe loba kakhulelwanga, nxa ukhulelwe likhipha imizila emibili.

Kulemitshina lamathuluzi amanengi asetshenziswa esibhedlela ikhona imitshina esetshenziswa ukukhangela amehlo abantu esibhedlela umitshina lowu uyabe utshengisa ukuthi ilihlo linjani.

Ezibhedlela akhona amathuluzi asetshenziswa ukuhlola imikhuhlane etshiyeneyo , akhona amathuluzi asetshenziswa ukuthatha igazi amanye amhlophe amanye ayisibhakabhaka

Ezibhedlela kulamathulusi lemitshina etshina etshiyeneyo akhona amathuluzi okuthatha igazi nxa umuntu egula uyathathwa igazi lingabe lihlambulukile na

Esibhedlela kumathulusi atshiyeneyo. Akhona amathulusi angamagabha asetshenziswa ukuhlanganisela imithi etshiyeneyo. Amagabha la ahlala ehlanzekile ukuze engangeni incekeza.

Ezibhedlela kulemitshina esebenza into ezehlukeneyo. Ukhona umtshina osebenza ukukhangela ukutshisa komzimba womuntu ukhona njalo umtshina osebenza ukukhangela amehlo.

Ezibhedlela kulamathulusi amanengi atshiyeneyo. Akhona asebenza ukuthatha igazi akhona njalo asebenza ukuthatha loba amakhovula, izikhwehlela. Nxa umuntu ele"TB" uyathathwa isikhwehlela.

Ezibhedlela akhona amathuluzi lemitshina encedisayo ukusebenza esibhedlela. Ikhona njalo imitshina esebenza ukwenza amaphilisi lemithi yokwelapha izigulane.

Imithi etshiyeneyo etholakala ezibhedlela iyabe ibhaliwe ukuthi isebenza ukwelapha ziphi izifo iyabe ibhaliwe njalo ukuthi ngeyabantu abanganani okumele bayisebenzise

Ezibhedlela kulemitshina eminengi esebenzayo. Ikhona imitshina esebenza ukukhangela amehlo abuhlungu. Ikhona njalo imitshina esetshenziswa ngodokotela ukukhangela omama izibeletho.

Ikhona imitshina yesibhedlela esebenza ukukhangela ingaphakathi yomuntu. Ikhona imitshina esebenza ukukhangela amaphapho loba inhliziyo yomuntu ukuthi kuhleli kuhle ngendlela efaneleyo na.

Ezibhedlela kutholakala imitshina lamathuluzi amanengi atshiyeneyo eminye imitshina lamathuluzi yikho okwenza amaphilisi lemithi ephiwa izigulane esibhedlela.

Kulemitshina eminengi eyehlukeneyo etholakala esibhedlela imitshina le ngeyokukhangela izigulane ikhona eyokukhangela amehlo ikhona njalo eyokukhangela indlebe.

Owesifazana ohlezi phansi umunyisa umntwana. Kuqakathekile ukuthi abantwana bamunye uchago lukanina ngoba kuthwa lona lulokudla okudlula lolu oluthengiswayo.

Abezempilakahle babhoda emphakathini befundisa umphakathi ngemikhuhlane ekhona. Bayabe bethwele amabhakane abhaliweyo .Njalo alemfanekiso etshengisa abantu abagulayo .

Abezempilakahle bafundisa omama ababelethileyo indlela yokugcina kuhle abantwana. Bbabuye bebafundise njalo indlela abangazivikela ngayo ukuthi bengatholi abanye abantwana laba besesebancane.

Esibhedlela omama ababelethileyo bayathola usizo bayatshelwa njalo ukuthi abantwana kumele bebagcine njani bayakhulumisana labo betshelwa izinto okumele bazenze nxa bengabadlezane

Ithuluzi eliyigirini, eliletshubhu ende. Atshiyene amathuluzi asetshenziswa esibhedlela. Akhona amathuluzi asetshenziswa ukuthatha igazi lezigulane nxa lisiyahlolwa.

Kulemitshina lamathuluzi atshiyeneyo atholakala esibhedlela. Ikhona imitshina esebenza ukukhangela ukutshisa komzimba, ikhona imitshina efakwa esiphaqeni ibisibhala ukuthi umzimba utshisa okungakanani.

Esibhedlela kulama tool lemitshina etshiyeneyo akhona ama tools alamaviri ama tools la asetshenziswa ngodokotela bafaka phakathi izinto abalapha ngazo izigulane.

Ezibhedlela kule mitshina etshiyeneyo, ikhona imitshina emhlophe ikhona njalo icazimulayo. Imitshina le isebenza ukukhangela amehlo , eminye isebenza ukukhangela izibeletho.

Kulemitshina etshiyeneyo etholakala ezibhedlela ikhona esebenzisa amagetsi ikhona njalo engasebenzisi amagetsi imitshina le isebenza ukukhangela imikhuhlane esemzimbeni yezigulane.

Amathuluzi atshiyeneyo atholakala esibhedlela .Akhona amhlophe, akhona acazimulayo . Amathuluzi la asebenza ngamagestsi esikhathini esinengi. Asebenza ukwelapha izigulane .

Kulomtshina eminengi etshiyeneyo esebenza esibhedlela. Ikhona imitshina esebenza ukukhangela izigulani ezibulawa ngamehlo ikhona njalo esebenza ukukhangela izigulani ezibulawa yizibeletho.

Ezibhedlela kulamathuluzi atshiyeneyo asetshenziswa ngodokotela nxa beselapha izigulane akhona amathuluzi asetshenziswa ukufuqa izigulane ezingenelisiyo ukuzihambela.

Kulemitshina etshiyeneyo etholakala esibhedlela imitshina le inceda kakhulu odokotela ukwelapha isigulane ikhona esebenza ukukhangela ingaphakathi yomuntu ukuthi injani.

Akhona amathuluzi asetshenziswa ngodokotela ukwelapha izigulane. Akhona njalo amathuluzi asetshenziswa ngodokotela ukukhangela imikhuhlane yezigulane. Ikhona ithuluzi elifakwa emehlweni elokubona umuntu obulawa ngamehlo.

Kulemitshina etshiyeneyo etholakala esibhedlela. Ikhona esebenza ngamagetsi ikhona njalo engasebenzi ngamagetsi . Imitshina le iyanceda kakhulu esibhedlela.

Ezibhedlela kulemitshina eminengi etshiyeneyo, ikhona imitshina esebenza ukukhangela imikhuhlane ese mzimbeni yabantu engabonakali ngamehlo ,imitshina le isebenza ngamagetsi .

Kulemitshina eminengi etshiyeneyo etholakala ezibhedlela kanye lamathuluzi. Ikhona ithuluzi esetshenziswa nxa sekuvuke umlilo esibhedlela esebenza ukucitsha umlilo.

Ama tools asetshenziswa ngodokotela esibhedlela akhona acazimilayo akhona njalo amnyama odokotela basebenzisa izigelo lengqamu lamanalithi nxa bethunga izigulane.

Esibhedlela kulemitshina eminengi etshiyeneyo lama thuluzi asetshenziswa ngodokotela ukwelapha izigulane. Ikhona imtshina efakwa ekhwapheni elalela ukutshisa komzimba.

kulamathuluzi atshiyeneyo atholakala esibhedlela amathuluzi la asebenza imisebenzi etshiyeneyo kukhona ithuluzi elifakwa engalweni elisebenza ukuzwa ukuthi igazi ligijima njani

Abelaphi balezigqoko abazigqokayo nxa besemsebenzini izigqoko lezi zibavikela ukuthi bengathathi imikhuhlane ziyabe zilemithi eyenza ukuthi bengathathi imikhuhlane.

Igabha eliyibhulu elimhlophe phakathi, igamba leli ngelokufaka imithi, igamba leli ngelokuthi kungatshise ngoba lona ngelokuqandisa, umithi iyafakwa phakathi.

Ezibhedlela kulemitshina etshiyeneyo , ikhona imitshina lamathuluzi lapho okulahlelwa khona ingcekeza kukhona njalo imitshina esetshenziswa ukufuqa izigulane ezingenelisi ukuzihambela

Kulemitshina etshiyeneyo esetshenziswa ngoDokotela, ikhona imitshina lapha izigulane izifika sigade khona, imitshina ibisibhala isisindo somuntu ukuthi singakanani.

Esibhedlela kulamathuluzi amanengi asetshenziswa ngodokotela, akhona amathuluzi abawasebenzisa ukufaka umuthi emzimbeni womuntu, ithuluzi leli liyabe lilamabala abhaliweyo.

Kulemitshina lamathuluzi amanengi asetshenziswa esibhedlela, kukhona umtshina ofakwa esiphaqeni, umtshina lo usebenza ukuzwa ukuthi umzimba wakho utshisa okungakanani

Kulemitshina etshiyeneyo etholakala ezibhedlela ikhona imitshina esebenza ukukhangela ukugijima kwegazi emzimbeni womuntu ,imitshina le isebenza ngamagetsi esikhathini esinengi

Kulamathuluzi lemitshina etshiyeneyo. Akhona amathuluzi amhlophe alokuyibhulu. Amathuluzi la asebenzi imisibenzi etshiyeneyo. Akhona amathuluzi asebenza ukukhangela amehlo.

Kulemitshina etshiyeneyo etholakala ezibhedlela. Ikhona imitshina efana lama"laptop" loba amakhompiyutha. Imitshina leyi isebenza ngamagetsi, yikho lapho odokotela ababhala khona.

Kulemitshina etshiyeneyo etholakala ezibhedlela eminye imhlophe, eminye njalo ngecazimulayo. Imitshina leyi isebenza ukukhangela imikhuhlane etholakala phakathi komzimba wezigulane.

Ezibhedlela kulamathuluzi amanengi atshiyeneyo asetshenziswa ngodokotela ukwelapha izigulane. Akhona amabhanditshi asebenzisa ukubopha izigulane ezilezilonda loba ezilimeleyo.

Esibhedlela kulemitshina eminingi etshiyeneyo. Akhona njalo amathuluzi asetshenziswa ngodokotela ukwelapha izigulane. Imitshina le eminye imhlophe, eminye njalo ngecazimulayo.

Imitshina eminengi etholakala ezibhedlela. Ikhona esebenza ukukhangela izigulane ezibulawa ngamehlo. Iyabe ikhangela ukuthi amehlo ezigulane anjani phakathi.

Ezibhedlela kutholakala imitshina eminengi etshiyeneyo. Ikhona imitshina esetshenziswa ngodokotela ukukhangela ukutshisa komzimba womuntu. Imitshina le eminengi isebenza ngamagetsi.

Umtshina olama vili. Umtshina osetshenziswa ngodokotela ukwelapha. Minengi imitshina esebenza esibhedlela, eminye esebenzisa amagetsi eminye njalo ayiwasebenzisi.

Esibhedlela kulemitshina lamathulusi atshiyeneyo .Akhona amathulusi asetshenziswa ngodokotela ukukhangela ukutshisa komzimba wezigulane. Amathulusi lawa amanye asebenza ngamagetsi.

Kulemitshina lamathuluzi ehlukeneyo esetshenziswa esibhedlela. Akhona amathuluzi acazimulayo, akhona njalo ayi grey lamnyama. Amathuluzi lawa asebenza ukufaka, odokotela bayafaka izinto abayisebenzisayo.

Kulamathuluzi amanengi atshiyeneyo asetshenziswa ngodokotela esibhedlela. Akhona acazimulayo .Akhona njalo amnyama .Amathuluzi la amanye asebenza ukukhangela ukuthi umzimba utshisa okungakanani. .

Imitshina etholakala ezibhedlela, eminye ngecazimulayo, eminye ngemhlophe. Imitshina le isebenzisa amagetsi. Odokotela basebenzisa yona ukuhlola izigulane ezigulayo.

Odokotela balemitshina ehlukeneyo abayisebenzisa ukwelapha izigulane. Kukhona umtshina lapho isigulane esifika sihlale khona, umtshina ube usukhangela umkhuhlane wesigulane.

Kulama thuluzi lemitshina eminengi eukeneyo esetshenziswa ukuhlola umkhuhlane kulemi tshina eminengi eyehlukeneyo esetshenziswa ukuhlola i covid 19

Imitshina eminengi etholakala ezibhedlela isebenzisa amagetsi imitshina leyi isetshenziswa ngodokotela ukukhangela izigulane ikhona ekhangela inhliziyo yomuntu

Esibhedlela kulemitshina lamathuluzi atshiyetshiyeneyo. Amathuluzi lawa amanengi asebenza ngamagetsi. Akhona amhlophe, akhona ayi blue. Odokotela ayabanceda kakhulu amathuluzi.

Amathuluzi atshiyeneyo asetshenziswa ngodokotela esibhedlela, akhona amnyama akhona njalo acazimulayo. Amathuluzi la esebenza ukukhangela amehlo, amanye ukukhipha amazinyo.

Esibhedlela kulemitshina etshiyeneyo. Kukhona imitshina esebenza ngamagetsi esebenza ukuncedisa udokotela ukubhala. Odokotela abasabhaleli emabhukwini sebebhala emitshineni.

Kulemitshina eyehlukeneyo etholakalayo ezibhedlela, imitshina eminengi etholakala ezibhedlela isebenzisa amagetsi. Imitshina le ngeyokuncedisa odokotela nxa belapha izigulane.

Ezibhedlela kulamathuluzi lemitshina esetshenziswa ngodokotela. Akhona amathuluzi afana lezigelo, ingqamu lamanalithi asebenza nxa udokotela ethunga umuntu elimele.

Kulamathuluzi amanengi asebenza esibhedlela akhona amnyama akhona njalo acazimulayo amathuluzi la amanengi asebenzisa amagesti. Akhona asebenza ukukhangela ukuthi izigulane zitshisa okungakanani.

Ithulusi elilemboko ngemuva elicazimulayo odokotela basebenzisa amatools esibhedlela akhona amathulusi asetshenziswa nxa odokotela bethunga izigulani

Esibhedlela kulemitshina eminengi nengi esetshenziswa ngodokotela. Ikhona esebenza ngamagetsi ,ikhona njalo imithi esebenza ukuhlola ukutshisa komzimba wesigulane ukuthi utshisa okungakanani.

Amathuluzi ahlukeneyo atholakala esibhedlela amanye asebenzisa amagesti amanye njalo akasebenzisi amagesti akhona amathuluzi asetshenziswa ngodokotela ukukhangela imikhuhlane

Umtshina osetshenziswa ngodokotela ocazimulayo ocijileyo phambili. Odokotela basebenzisa imitshina eminengi ukwelapha izigulane esibhedlela.

Kulamathulusi amanengi atshiyeneyo. Akhona amathulusi asetshenzisa esibhedlela. Amanye asebenza ukuthunga amanye ukuhlinza izigulane. Amathulusi la kumele ahlale ehlanzekile.

Amaphilsi atholakala ezibhedlela atshiyene. Akhona asemaphepheni akhona njalo asemabhodleleni. Amabhodlela lawa ayabe ebhaliwe ukuthi amaphilisi anathwa ngabantu abanganani.

Kukhona imithi etshiyeneyo etholakala esibhedlela, ikhona enathwayo elepha isifuba, ikhona njalo elephan izisu lenyawo. Imithi le iyabe isemabhodleleni avalekileyo.

Amaphilisi atshiyeneyo amanye asemabhokisini amanye njalo asemagabheni. Amaphilisi la abhaliwe ukuthi asebenza ukwelapha ziphi izifo.

Imithi etholakala ezibhedlela loba emakhemesi iyabe ibhaliwe imithi le ukuthi iyenziwe ngani, iyabe ibhaliwe njalo ukuthi kumele isebenze nini, kungadlula isikhathi okumele isebenze ngaso isilahlwa.

Ezibhedlela kulamaphilisi atshiyeneyo, amaphilisi lawa amanye asemagabheni amanye asemabhokisini, ayabe ebhaliwe ukuthi asebenza ukwelapha ziphi izifo ayabe ebhaliwe njalo ukuthi athathwa ngabantu abanganani.

Akhona amaphilisi etshiyeneyo, amaphilisi lawa asebenza ukwelapha izigulane. Ayabe ebhaliwe ukuthi ngawokwelapha ini. Amaphilisi lawa athathwa ngesikhathi esitshiyeneyo.

Amaphilisi etshiyeneyo asemabhokisini. Amabhokisi lawo ayabe ebhaliwe ukuthi amaphilisi lawo asebenzani. Ayabe ebhaliwe njalo ukuthi kumele asetshenziswe ngabantu abanganani.

Amaphilisi atshiyeneyo atholakala ezibhedlela amanye ayabe esemabhokisini amanye esemagabheni amaphilisi la wonke ayabe ebhaliwe ukuthi asebenza ukwelapha ziphi izifo.

Imithi etshiyeneyo etholakala ezibhedlela uyabe ibhaliwe ukuthi isebenza ukulapha ziphi izifo. Imithi leyi ihlala isemagabheni abhaliweyo lokhu kwenzelwa ukuvikela ingcekeza.

Imithi etholakala esibhedlela iyabe ibhaliwe ukuthi isebenza ukwelapha ziphi izifo. Iyabe ibhaliwe njalo ukuthi ngeyokwelapha abantu abangakanani.

Imithi etholakala ezibhedlela itshiyene. Ikhona imithi engamafutha egcotshwayo leyi elapha ubuhlungu obufana lesihlabo, ikhona njalo engamaphilisi.

Amaphilisi atholakala ezibhedlela amanye ayabe esemabhokisini amanye njalo emagabheni. Lamabhokisi lamagabha ahlala evaliwe.

Ikhona imithi yabantwana esibhedlela, imithi le iyabe imnandi okwetshukela kuyabe kusenzelwa ukuthi abantwana bangayikhafuli kodwa benelise ukuyiginya ngoba ingababa kakhulu abenelisi.

amaphilisi asemabhokisini akhona njalo amanye atholakala emagabheni amagabha lama bhokisi emithi ayabe ebhaliwe ukuthi imithi isebenza ukwelapha ziphi izifo

Imithi eminengi etshiyeneyo etholakala esibhedlela, eminye iyabe isemagabheni, eminye njalo iyabe isezigubhini. Imithi le isebenza ukwelapha izifo ezehlukeneyo.

Amapilisi atshiyeneyo atholakala esibhedlela, amanye amhlophe, amanye njalo ayi 'blue '. Amapilisi lawa ayabe isemagabheni avaliweyo. Amagabha akhona ahlala evaliwe ukuvikela ingcekeza lamagcikwane.

Ikhona imithi etshiyeneyo esibhedlela enikwa abantu ababulawa ngamehlo umuntu engahamba esibhedlela ebulawa ngamehlo odokotela bafika bamkhangele besebemnika umuthi ofaneleyo.

Amaphilisi atshiyeneyo atholakala ezibhedlela ayabe abhaliwe ukuthi ngawokwelapha yiphi imikhuhlane akhona njalo amanye amaphilisi alapha imikhuhlane eminengi amaphilisi afana labo paracetamol.

Amaphilisi atholakala ezibhedlela ayabe esemagabheni avaliweyo loba emabhokisini avaliweyo lokho kwenzelwa ukuthi kungangeni amagcikwane loba idoti.

Itshiyene imithi etholakala esibhedlela, ikhona imithi yokwelapha izifuba. Imithi le iyabe isemabhodleleni. Amabhodlela akhona ahlala evaliwe ukwenzela ukuvikela amagciwane

Kulamaphilisi atshiyeneyo atholakala ezibhedlela, akhona alithanga, akhona abomvu lamhlophe njalo. Amaphilisi la asebenza ukwelapha izifo ezitshiyeneyo

Ezibhedlela akhona amagloves aphiwa abantu. Amagloves ngamaphepha agqokwa ezandleni ayenza ukuthi nxa umuntu ebamba omunye loba ebamba idoti ingasaleli ezandleni .

Amaphilisi atshiyeneyo ayatholakala ezibhedlela .Asekhona amaphilisi anathwa ngabantu abatholakala belegcikwane le HIV and AIDS.Amaphilisi la anathwa nsuku zonke ngesikhathi esifanayo .

Imithi eyehlukeneyo etholakala ezibhedlela. Iyabe ibhaliwe ukuthi isebenza ukwenzani, lyabe ibhaliwe njalo ukuthi isetshenziswa ngabantu abangakanani. Lesilinganiso, okumele ithathwe ngaso.

Imithi etholakala esibhedlela itshiyene, ikhona egcotshwayo, ikhona enathwayo. Imithi le iyabe isemagabheni abhaliweyo. Amagabha lawa ayabe ebhaliwe ukuthi imithi le isebenza ukwenzani.

Ezibhedlela kulemithi etshiyeneyo lamathuluzi njalo okwelapha izigulane akhona amathuluzi asebenza ukufakwa amanzi amanzi la afakwa izigulane nxa zigula okuthiwa yi drip.

Imithi itshiyene. Ikhona imithi esemagabheni, egcotshwayo. Leyo isebenza kakhulu ukwelapha izinto ezinjengezilonda loba isihlabo. Umuntu engahlatshwa yisihlabo, uyarabha.

Kulamaphilisi ayehlukeneyo atholakala esibhedlela. Akhona amaphilisi amhlophe akhona njalo abomvu. Amaphilisi la ayabe esemabhokisini abhaliweyo. Amabhokisi lawa ayabe ebhaliwe ukuthi amaphilisi asebenza njani.

Imithi etholakala ezibhedlela iyabe ibhaliwe ukuthi ngeyokwelapha ziphi izifo njalo abantu abangakanani. Ihlala endaweni ehlanzekileyo njalo ihlala ivaliwe.

Kulemithi etshiyeneyo esebenza ukwelapha ikhona imithi yokwelaphela isihlabo ikhona egcotshwayo nxa umuntu ehlatshwe yisihlabo kukhona njalo enathwayo engamaphilisi.

Imithi eminengi iyabe isemabhokisini kukhona eminye eyabe isemagabheni imithi le iyabe ibhaliwe ukuthi isetshenziswa ngabantu abaleminyaka emingaki kusiyafika kuminyaka emingaki

Ezibhedlela kulemithi eminengi etshiyeneyo , zikhona njalo izimota ezisebenza ukuthwala imithi zibekhona njalo ezisebenza ukuthwala izigulane , zizihambisa kwezinye izibhedlela

Amaphilisi atshiyeneyo atholakala ezibhedlela amanye ayabe esemabhokisini amanye ayabe esemaphepheni amaphilisi la ayabe ebhaliwe ukuthi asebenza njani njalo ngawabantu abanganani.

Kulemithi etshiyeneyo etholakala ezibhedlela . Ikhona imithi engamafutha egcotshwayo. Imithi le inikwa kakhulu abantu ababulawa yimikhuhlane esejwabeni , abalezilonda loba abahlatshwe yisihlabo.

Umuthi wokukhwehlela osegabheni Umuthi wokukhwehlela otholakala esibhedlela uyabe ubhaliwe ukuthi kumele unathwe njani njalo lokuthi unathwa ngabantu abanganani

Amaphilisi atshiyeneyo atholakala ezibhedlela, akhona asemabhokisini, akhona njalo asemagabheni. Amaphilisi la ayabe ebhaliwe ukuthi asebenza ukwenzani. Ayabe ebhaliwe njalo ukuthi mangaki phakathi.

Imithi eminengi eyabantwana iyabe imnandi lokhu kwenzelwa ukuthi abantwana benelise ukuyiginya bengayikhafuli ngoba ingababa sebengayikhafula becine bengalaphekanga.

imithi etholakala ezibhedlela iyabe ivaliwe lokhu kwenzelwa ukuthi kungangeni amagcikwani angabangela ukuthi imithi icine ingasasebenzi ngendlela okumele isebenze ngayo

Atshiyene amaphilisi atholakala ezibhedlela. Akhona angumbala olithanga, akhona njalo amhlophe. Amaphilisi la asebenza ukwelapha izifo ezitshiyeneyo. Ayabe ebhaliwe amabhokisi akhona.

kulamaphilisi lemithi eminengi etshiyeneyo ikhona imihi esemagabheni ikhana njalo eminye esebhokisini imithi le iyabe ibhaliwe ukuthi isebenziswa njani

Kulamaphilisi atshiyeneyo atholakala ezibhedlela akhona asemagabheni, akhona asemabhokisini. Amaphilisi asebenza ukwelapha izifo ezitshiyeneyo.

Imithi yonke etholakala esibhedlela iyabe ibhaliwe ukuthi iyenzwe ngani lokuthi isebenza ukwelaphani. Lokhu kwenzela ukuthi izigulane zingaphambanisi ukusebenzisa imithi ngendlela.

Ezibhedlela kulemithi etshiyeneyo etholakala khona, ikhona engamanzi , ikhona njalo engamaphilisi , legcotshwayo ikhona imithi le iyabe ibhaliwe ukuthi isebenza njani

Ekhemesi kutholakala amapilisi amanengi atshiyeneyo. Amapilisi la ahlala emakabhothini ahlanzekileyo, njalo ahlala evaliwe. Lokho kwenzelwa ukuthi kungangeni amagcikwane ledoti.

Ikhona imithi etshiyeneyo enikwa izigulane, izigulane ezilegazi elilutshwana emizimbeni akhona amaphilizi eziwaphiwayo azaphindezela igazi ukuze libelinengi.

Imithi etholakala ezibhedlela itshiyene ikhona esemagabheni aluhlaza ikhona njalo esemagabheni amhlophe imithi le iyabe ibhaliwe ukuthi isebenza ukwelapha ziphi izifo emzimbeni.

Imithi etshiyeneyo etholakala ezibhedlela eminye iluhlaza eminye ibomvu eminye imhlophe imithi le itholakala emabhodleleni amabhodlela lawa ayabe ebhaliwe ukuthi isebenza njani.

kulemithi eminengi etholaka ezibhedlela ikhona esemabhokisini abomvu ikhona njalo esemabhokisini aluhlaza laluthanga imithi leyi iyabe ibhaliwe ukuthi ngeyabantu abeleminyaka engakanani

Minengi imithi etholakala esibhedlela eminye ngeyokwelapha isifuba eminye ngeyokwelapha isisu imithi le eminye isemagabheni eminye isemabhokisini

Amaphilisi atshiyeneyo atholakala ezibhedlela ayabe esemabhokisini. Amabhokisi akhona ayabe ebhaliwe ukuthi amaphilisi la enziwe ngani lokuthi amaphilisi la alapha ziphi izifo.

bakhona odokotela abasebenza ukuncedisa abantu aba lahlekelwe zinqondo bakhona abantu abagula umkhuhlane wenqondo umkhuhlae wenqondo ubangelwa yizindo ezinengi ezifana lokucabanga kakhu loba inhlupheko

Abantwana besikolo se primary, sebefundiswa imisebenzi yezandla . Bayafundiswa ukwenza izimota, babuye njalo bafundiswe ukwaka bafundiswe njalo ukulima.

Esibhedlela izigulane ziyanikwa ukudla Umuntu angagula kakhulu uyahamba eyehlala esibhedlela. Lokhu kwenzelwa ukuthi abeseduze labelaphi ukwenzela ukuthi abekhangelwa kuhle.

Umntwana emgabelethwa esibhedlela uyahlala insuku ezintathu uyabe esakhangelwa ukuthi uphilile yini lonina laye uyahlala insuku ezintathu esakhangelwa ukuthi usesimeni ezinjani.

Abezemphilakahle balezigqoko zabo abazigqokayo nxa beselapha izigulani. izigxungu lezi bayenza ukuthi bangathathi imikhuhlane. yezigulani. Bayagqoka bavale amakhala ngeza lamagilavusi.

Abezempilakahle bayafundìsa umphakathi ngemikhuhlane etshiyeneyo. Bayafundisa ngemikhuhlane eyenza inhliziyo ingatshayi kuhle.

Ezibhedlela abelaphi bagqoka izigqoko ezitshiyeneyo bakhona abagqoke ezimhlophe bakhona abagqoka eziluhlaza khona abagqoka eziyi blue sokusiya ngokuthi umuntu usebenza uphi umsebenzi .

Abezempilakahle balezigqoko abazigqokayo nxa beselapha. Umama uthwele into ekhanyisayo ithotshi ukhanyisa indlebe yomama obulawa yindlebe.

Abantwana abagqoke ezimhlophe. Omunye umntwana ugogekile, uhamba ngomtshina omncedisayo. Umtshina lo wenza ukuthi athole usizo.

Ifamasi yindawo lapho okutholakala khona mithi etshiyeneyo. Bakhona abantu abasebenza efamasi, basebenza ukuthengisa imithi leyi, yibo abanika izigulane imithi.

Emakhemisi kutholakala imithi etshiyeneyo. Bakhona njalo abantu abasebenza ukunika abantu imithi ekhemisi laba ngabakufundelayo kwenzelwa ukuthi banike abantu imithi elungileyo.

Emakhemisi kutholakala imithi etshiyeneyo khona imithi eyokwelapha isifuba ikhona njalo imithi yokwelapha izisu lamaqolo eminye imithi etholakala khonalapho ngeye sintu.

Amabhokisi ahlukeneyo amanye amhlophe amanye aluhlaza amabhokisi la alemithi phakathi abhaliwe amabhokisi ukuthi alemithi esebenza ukwelapha izifo ezinjani.

Efamasi kuhlala kuhlanzekile ngoba yindawo ehlala imithi, bakhona abaqhatshwe ukuthi bathengisele abantu imithi efamasi. Laba bafundile benzela ukuthi banike izigulane imithi eqondileyo.

Ekhemisi kutholakala imithi etshiyeneyo. Ikhona imithi esemabhokisini, ikhona njalo esemagabheni. Imithi le iyabe ibhaliwe ukuthi isebenza ukwelapha ziphi izifo njalo abantu abanganani.

Amaphilizi amanengi atholakala ekhemisi ayabe esemabhodleleni atshiyeneyo amanye amagabha ngaluhlaza amanye ngalithanga ayabe ebhaliwe njalo ukuthi asebenza ukwelapha ziphi izifo.

Imithi etholakala ezibhedlela itshiyene ikhona imithi esemabhokisini ikhona njalo esemagabheni. Imithi le iyabe ibhaliwe ukuthi isebenzani iyabe ibhaliwe njalo ukuthi ngeyabantu abanganani.

Efamasi kusendaweni lapho okutholakala khona amaphilisi. Kulemihlobo eminengi yamaphilisi etholakala khona. Eminye iyabe isemabhokisini, eminye iyabe isemagabheni.

Ekhemisi kutholakala amaphilisi atshiyeneyo, akhona esamagabheni akhona njalo asezigujini. Amaphilisi la ayabe ebhaliwe ukuthi asebenza ukwelapha ziphi izifo.

E Famasi kutholakala amaphilisi bakhona njalo abantu abasebenza eFamasi , ngabantu abafunda baqeqetsha abawaziwo umsebenzi lokhu kwenzelwa ukuthi izigulani zingaphiwa imithi engafanelanga

Efamasi kutholakala imithi etshiyeneyo ikhona esemabhokisini ikhona njalo esemagabheni imithi le iyabe ibhaliwe ukuthi isebenza ukwenzani njalo ngeyabantu abanganani

Epharmacy kutholakala imithi etshiyeneyo. Abantu abasebenza ukunika izigulane epharmacy bakufundela ukusebenza epharmacy. Ngakho ke banika abantu imithi efaneleyo.

EKhemisi kutholakala imithi eminengi etshiyeneyo. Ikhona imithi esemagabheni ikhona njalo eminye esemabhokisini. Imithi le iyabe ibhaliwe ukuthi isebenza ukulapha izifo ziphi.

Imithi etshiyeneyo iyatholakala ekhemesi. Imithi leyi iyabe isemagabheni eminye njalo iyabe isemabhokisini yonke iyabe ibhaliwe ukuthi isebenza ukwelapha ziphi izifo.

Ekhemisi yindawo lapho ukutholakala khona imithi eminengi etshiyeneyo. Bakhona abasebenza ekhemisi ,laba bakufundela ukusebenza ekhemisi. Kwenzelwa ukuthi banike izigulane imithi elungileyo.

Emafamasi ikhona imithi esemabhokisi, ikhona esemagabheni njalo. Imithi leyi iyabe ibhaliwe ukuthi ngeyokusebenza ukwenzani. Iyabe ibhaliwe njalo ukuthi ngeyabantu abanganani.

Efamasi kutholakala imithi etshiyetshiyeneyo ikhona esemabhokini ikhona esemaphepheni imithi leyi iyabe ibhaliwe ukuthi usebenza ukwelapha yiphi imikhuhlane

Efamasi kutholakala amaphilisi atshiyeneyo . Akhona asemabhokisini akhona njalo asemagabheni. Amaphilisi la ayabe ebhaliwe ukuthi asebenzani njalo ngawabantu abanganani.

Efamasi kutholakala imithi etshiyeneyo. Iyabe ikhona imithi eyabantwana kanye leyabadala, yonke iyabe ibhaliwe ukuthi isebenza ukwelapha ziphi izifo.

Efamasi kutholakala imithi eminengi etshiyeneyo imithi le ihlala endaweni ehlanzekileyo lokho kuyenzela ukuthi ingangeni amagcikwane angabangela ukuthi umuntu agule.

Ema pharmacy kutholakala imithi etshiyeneyo zikhona imota ezisebenza ukuthwala amaphilisi ziwasa epharmarcy epharmarcy kuhlala kuhlanzekile njalo kuqandelela lokhu kwenzelwa ukuthi imithi ingonakalali.

efamasi kutholakala imithi etshiyeneyo imithi le eminye isembhokisini aluhlaza eminye isemabhokisini amhlophe yonke ibhaliwe ukuthi isebenza njani

Efamasi kutholakala imithi eminengi etshiyeneyo ikhona esemabhokisini ikhona njalo ezigubhini imithi le iyabe ibhaliwe ukuthi kumele ihlale isikhathi esingakanani ingakasebenzi

Abezempilakahle babhoda ezikolo befundisa abantu ngemikhuhlane etshiyeneyo eyabe efundisa ngemikhuhlane ekhona befundisa njalo ukuthi abantu bengazivikela njani emikhuhlaneni leyi.

Kulelanga elibekwayo, ilanga lokufundisa abantu ngomkhuhlane weHIV and AIDS. Ilanga leli likhona kanye ngomnyaka iminyaka yonke

Abezempilakahle babhoda emphakathi bencedisa umphathakathi ukuthi ufinyelele usizo. Bayabe bethwele ama thuluzi abo abawasebenzisa ukukhangela i BP ama thuluzi lawa ayanceda kakhulu.

Ezifundweni zokufundela okwelapha, abafundi bafunda bekhonapho esikolo bayahamba njalo bayefunda besesibhedlela bebona ukuthi odokotela balapha njani izigulane.

Abezempilakahle bafundisa umphakathi, ngemikhuhlane etshiyeneyo. Babafundisa indlela imikhuhlane le etholakala ngayo. Baphinde njalo, babafundise ukuthi bangazivikela njani ukuthi bangatholi imikhuhlane le.

Abezempilakahle bayabiza abantu endaweni bebafundise ngemikhuhlane ekhona. Bayabe belamabhakane abhaliweyo alemifanekiso njalo yabantu abagula imikhuhlane etshiyeneyo

Abezempilakahle babhoda esigabeni behlola amagazi , behlola njalo lokutshisa kwemizimba yabantu. Bayabe behamba bethwele amathuluzi abo .Batshiya njalo befundise umphakathi ngemikhuhlane etshiyeneyo.

Abezempilakahle babhoda emphakathini befundisa ngokwemikhuhlane ekhona. Bahamba bethwele amathuluzi lemitshina ukwenzela ukuthi abayabe befuna uncedo bahle babancede.

Abezempilakahle babhoda emphakathini befundisa ngokwemikhuhlane ekhona. Bayabe befundisa njalo labomama abazithweleyo ukuthi mele baziphathe njani nxa bezithwele.

Abezempilakahle bafundisa umphakathi ngokwemikhuhlane ekhona esigabeni. Bayabe bethwele amabhakane abhaliweyo. Ayabebhalwe indlela abantu abangazivikela ngayo emikhuhlaneni.

Abezempilakahle bayabhoda emphakathini behamba befundisa ngokwemikhuhlane ekhona. Bayafundisa ngokwemikhuhlane efana labo mvukuzane ukuthi itholakala njani lokuthi bangazivikela njani kiyo.

Abezempilakahle babhoda emphakathini befundisa ngemikhuhlane ekhona bayafundiswa ukuthi imikhuhlane itholakala njani lokuthi abantu bengazivikela njani emikhuhlaneni leyi

Abezempilekahle bayabhoda ebantwini bebafundisa ngemikhuhlane ekhona. Bebafundisa njalo ukuthi bengazivikela njani ukuthi bengatholi imikhuhlane le, bebakhuthaza njalo lokuthi behambe esibhedlela besiyahlolwa imikhuhlane.

Abezempilakahle bayabhoda emphakathini befundisa ngokwemikhuhlane etshiyeneyo. Kwesinye isikhathi bayabiza umphakathi kube lemincintiswano yebhola imidlalo kuthi kuncintiswana ngapha kufundwa.

Abezempilakahle bafundisa abasakhulayo ngokwemikhuhlane etholakala ecansini. Imikhuhlane eminengi etholakala ecansini nxa ingalatshwanga iyingozi kakhulu iyenza umuntu angasatholi inzalo.

Abezempilakahle bafundisa omama labobaba ukuthi bengazivikela njani emikhuhlaneni ethelelwana ecansini babuye babanike njalo ama condom ukuthi bazivikele

Abezempilakahle bayabhoda emphakathini. Bephethe amabhakane abhaliweyo. Amabhakane lawo ayabe ebhaliwe ngokwemikhuhlane abahamba ngayo ngalelolanga. Batshiya befundisile abantu, sebelolwazi olwaneleyo.

Ezibhedlela omama bayafundiswa kakhulu ngemikhuhlane ethelelwana ecansini bayafundiswa indlela okumele bazivikele ngayo ukuze bangatholi imikhuhlane leyo.

Abezempilakahle abafundisa abesifazana ngokwemikhuhlane ethelelwana ecansini. Bafundisa njalo ukuthi omama bengazivikela njani ukuthi bangayitholi leyi mikhuhlane ethelelwana ecansini.

abezempilakahle babhoda emphakathini befundisa ngokwemikhuhlane ethelelwana emacansini bayafundiswa ukuthi abantu bangazivikela njani ukuthi bengatholi leyi mikhuhlane babuye njalo bafundiswe ukuthi nxa sebelayo benze njani

Abezempilakahle babhoda ezikolo benika abantwana abangamantombazane izinto zokugqoka nxa besemalangeni ama"pads".Lokhu kulusizo kakhulu ngoba abanye abenelisi ukuwathenga.

Kulemkhuhlane etshiyeneyo etholakala ecansini .Ngakho abezempilakahle bayafundisa abantu indlela zokuzivikela ukuthi bangatholi imikhuhlane emacansini .

Abezempilakahle Bayafundisa kakhulu ngemikhuhlane ethelelwana ecansini lokhu kwenzelwa ukuthi abantu babe lolwazi ukwenzela ukuthi abantu bazivikele nxa besiya emacansini

Omama labobaba bayafundiswa ngemikhuhlane etholakala emacansini bayagququzelwa ukuthi bezivikele ngaso sonke isikhathi nxa besiya emacansini ukwenzela ukuthi bengatholi imikhuhlane.

Kulemitshina etshiyeneyo esetshenziswa ukwelula imizimba ikhona imitshina egadwayo ubusugijima phezulu kuyabe kungani usugijime indawo ende wena usemtshineni.

Abezempilakahle bagqugquzela abantu ukuthi beyelule imizimba. Lokhu kuqakathekile ngoba kuqinisa amasotsha omzimba, umuntu engahlali ebanjwa yimikhuhlane.

Abezempilakahle bagqugquzela abantu ukuthi behlale beselula umzimba. Ukuhlala uselula umzimba kwenza ukuthi amafutha aphunguke emzimbeni. Amafutha abangela imikhuhlane eminengi emzimbeni

Abantu bayakhuthazwa ukuthi belule imizimba, ukwelula umzimba kwenza umuntu ahlale engagula guli bayakhuthaza njalo esibhedlela ukuthi abantu benathe amanzi amanengi.

Abezempilakahle bakhuthaza ukuthi abantu bazelule imizimba. Ukuzelula imizimba kuqakathekile ngoba kwenza ukuthi amafutha aphunguke emzimbeni. Amafutha abangela imikhuhlane eminengi emzimbeni.

Abezempilakahle bagqugquzela abantu ukuthi benze ezemidlalo eziyelula umzimba. Nxa umuntu engalimala esemidlalweni bakhona abancedisayo ukwelapha khonale.

Abezempilakahle bakhuthaza abantu ukuthi bayelule umzimba njalo banathe amanzi amanengi amanzi ayanceda kakhulu emzimbeni ayangezelela igazi njalo ayenza ukuthi isikhuma sicazimule

Ukuzelula kuqakathekile, umuntu akumelanga ahlale engazeluli . Ukuzelula kuyavuselela amasotsha omzimba njalo kwenza ukuthi umuntu angabi lamafutha amanengi emzimbeni.

Abezempilakahle bagqugquzela abantu ukuthi bahlale bezelula , lokhu kwenza ukuthi umzimba uphunguke amafutha , bagqugquzela ukuthi abantu bezelule nsukuzonke

Ukuzelula kuqakathekile kakhulu umuntu ohlala ezelula kaphokubanjwa yimikhuhlane eminenginengi ngoba umzimba wakhe uyabe uqinile kuqakethekile ukuthi abantu bazelule.

Abezempilakahle bagqugquzela abantu ukuthi bahlale bazelula. Ukuzelula kwenza ukuthi umuntu aphungule amafutha emzimbeni. Amafutha amanengi emzimbeni abangela imikhuhlane.

Abezempilakahle bagqugquzela abantu ukuthi bahlale bezelula umzimba. Ukuzelula kuphungula amafutha emzimbeni. Amafutha abangena imikhuhlane emibi emzimbeni.

Abezempilakahle bagqugquzela abantu ukuthi bayelule umzimba. Lokhu kuyenza ukuthi amafutha aphungukeemzimbeni. Bagqugquzela njalo abantu ukuthi nxa bekwenza lokhu banathe amanzi amanengi kakhulu.

Abezempila kahle bagqugquzela abantu bahlale beyelula imizimba ukwelula umzimba kuyaphungula amafutha emzimbeni kuqakathekile ukuphungula amafutha emzimbeni kuyavikela imikhuhlane

Esibhedlela kulemitshina etshiyeneyo ikhona njalo imitshina engamakhomputha esetshenziswa ngodokotela ukwelapha izigulane, iIkhona njalo imitshina lapho odokotela ababhalakhona.

Imithi yesintu eminengi itholakala egangeni ikhona imithi yesintu lapho esithatha khona amahlamvu siwagige kwesinye isikhathi kuthathwa amaxolo loba impande zezihlahla.

Imithi yesintu efana lembambayila, imbambayila uyathatha amahlamvu ayo uwagige ubusuwaxhwathisa uwanathe ayehlisa umkhuhlane wetshukela.

Imithi yesintu eyelapha amaxolo lemi khuhlane le ekhona ivukuzane. Ikhona njalo imithi yesintu eyelapha isihudo loba inyongo.

Imithi yesintu itshiyene njalo yelapha izifo ezitshiyeneyo. Ikhona imithi yesintu elapha imvukuzane. Bakhona njalo asebeyithengisa imithi yesintu ikakhulu emadolobheni.

Imithi eminengi etholakala egangeni iyelapha. Imithi yesintu eminye iyatholakala emasimini, bakhona njalo asebethengisa imithi yesintu ikakhulu emadolobheni.

Amahlamvu omphane ngumuthi wesintu owehlisa izinga lokutshisa emzimbeni, ungathatha amahlamvu omphane uwaxhwathise ubusunatha ayehlisa ukutshisa komzimba.

Imithi yesintu elapha izifo ezitshiyeneyo, ikhona imithi yesintu esiyenzwa ngabathu eyekugcoba , ikhona njalo eyokunatha Imithi le elapha izifo ezitshiyeneyo.

Imithi yesintu isitholakala khathesi emakhemesi bakhona abathatha I alovera benze amafutha okugcoba umlomo kuyabe kubhaliwe ukuthi ukusebenza ukugcoba imilomo enjani.

Imithi yesintu etshiyeneyo, ikhona etholakala egangeni, ikhona njalo emila emasimini. Imithi le iyelapha izifo ezitshiyeneyo. Ikhona eyelapha ivukuzane yesibeletho.

Abanye sebelima imithi yesintu, imithi yesintu ayisatholakali egangeni kuphela. Lasemadolobheni isitholakala, emadolobheni iyathengiswa kakhulu.

Amaphilisi atshiyeneye ayatholakala efamasi, ikhona njalo imithi yesintu esitholakala efamasi iyabe ithengiswa , iyabe ibhaliwe ukuthi ngesebenza ukwelapha imikhuhlane yiphi.

Imithi etshiyeneyo esemambodleleni, imithi yesintu. Imithi yesintu kathesi isithengiswa, abanye bayayifaka emambodleleni , abanye bayifaka emagabheni, besebebhala ukuthi ngesebenza ukwenzani.

Kule mithi yesintu etshiyeneyo, ikhona njalo imithi yesintu engamanzi, kukhona njalo ehlafunwayo. Abantu sebesenza imithi yesintu beyifake esigubhini bayithengise. Kuyabe kubhaliwe ukuthi isebenza ukulapha iziphi izifo.

Imithi yesintu eyehlukeneyo, iyelapha izifo ezinengi. Ikhona imithi yesintu eyelapha imvukuzane, ikhona njalo eminye eyelapha inyongo.

I alo vera ngumuthi wesintu otholakala egangeni. Bayayithatha bayilungise bayenze imithi yokugcoba izilonda loba imithi yokugcoba izihlabo. ialo vera itholakala egangeni.

Imithi yesintu isitholakala la sezibhedlela abanye sebeyithengisa ikakhulu emadolobheni iyabe ithengiswa imithi leyi kodwa bayabe beyithethe khonangale egangeni.

Imithi yesintu ikhona efana labo alivela. Isithathwa ukuyenziswa amakhologethi okuqubha. I alovela sebeyisebenzisa njalo ukwenza amafutha okugcoba.

Imithi yesintu itholakala kakhuku egangeni minengi imithi yesintu eyelapha izifo ezitshiyeneyo ikhona imithi yesintu eyelapha imvukuzane ikhona njalo imithi yesintu eyelapha isisu esibuhlungu loba ikhanda

Imithi yesintu itshiyene ikhona eyelapha isifuba, ikhona njalo eyelapha amaqolo, imigugudu layo yimithi ejayelekileyo eyelapha iqolo.

Kumithi yesintu etshiyeneyo eyelapha izifo ezifana labomvukuzane ikhona njalo imithi eyelapha imikhuhlane ethelelwana emacansini ikakhulu kubomama

Imithi yesintu ikhona esitholakala emadolobheni ithengiswa. Iyabe isezigubhini ezikhanyisayo. Lokhu kwenzelwa ukuthi abathengayo bebone ukuthi bathengani.

Imithi yesintu isitholakala emafamasi. Bakhona njalo asebeyithengisa leyomithi. Bayayenza bayifake emagabheni, eminye bayifake ezigubhini, besebebhala ukuthi ngeyokusebenza ukwenzani.

Imithi yesiNtu itshiyene ikhona imithi yesiNtu esebenza ukulapha isifuba ungathatha amahlamvu egwava uwabilise ubusunatha alapha isifuba.

Leyi yimithi yesintu esithengiswa emafamasi. Eyinye iyagcotshwa ngeyokuxotsha imiyane, eminye njalo iyanathwa, ngeyokwehlisa iBP. Imithi le iyatholakala njalo ezibhedlela.

Imithi yesintu etshiyeneyo yelapha imikhuhlane etshiyeneyo ikhona imithi yesintu eyelapha isilumo, amaqolo, kanye lezisu ezibuhlungu, imithi efana labomgugudhu isebenza kakhulu ukulapha iqolo.

Akhona amaluba asetshenziswa ukulapha izifo ezitshiyeneyo likhona iluba eliluhlaza elilama luba ayi pink liyathathwa amaluba akhona asetshenziswe ukwelapha

Imithi yesintu iyelapha kakhulu. Abanye sebeyithatha imithi yesintu bayilungise ,bayithengise ikakhulu emadolobheni uyithola ithengiswa ifakwe emagabheni loba emaphepheni.

Imithi yesintu eminengi iyelapha kakhulu ikhona imithi eyelapha inyongo, isihaqa ungasithatha usibilise usekele siphole unathe siyalapha inyongo lesisu.

Imithi yesintu etshiyeneyo etholakala emafamasi, abantu sebeyenza imithi yesintu beyifake emagabheni ithengiswe emafamasi. Imithi le ithengiswa ikakhulu emadolobheni.

Imithi yesintu etshiyeneyo. Imithi yesintu eminengi itholakala egangeni. Eminye kusebenza amaxolo, eminye amahlamvu ikanti ke eminye impande zakhona.

Imithi yesintu etshiyeneyo itholakala egangeni, kukhona njalo eminye ezimilela ekhaya. Imithi le isebenza ukwelapha izifo ezitshiyeneyo. Ikhona esebenza ukulapha imikhuhlana efana labo mvukuzane.

Imithi yesintu minengi itshiyene njalo iyelapha izifo ezitshiyeneyo ikhona eluhlaza tshoko amahlamvu ayo asebenza ukulapha imvukuzane.

Imithi yesintu iyelapha imikhuhlane etshiyeneyo eminye njalo imithi yesintu iyizitshebo ikhona imithi yesintu efana labobhobola abantu batsheba ngayo bayidla bengakwazi ukuthi iyelapha.

Ijinja lelemoni yimithi yesintu esebenza ukwelapha isifo ungathatha ijinja uyiesikelele uhlanganise lelemoni ubusufaka itshukela encane uyinathe kuyelapha kakhulu isifuba.

Imithi yesintu efana labomgugudu labontolwane yimithi eyelapha kakhulu amaqolo ikhona njalo imithi efana lesihaqa isihaqa uthatha amaxolo aso uwabilise ubusunatha siyadiliza inyongo.

Amahlamvu ebhobola ayasebenza kakhulu uyawathatha iwaxwathise ufake itshukela ayasebenzisa ukwelapha amehlo abuhlungu ayasebenza njalo ukwehlisa ukutshisa komzimba.

Imithi yesintu etshiyeneyo itholakala egangeni ikhona njalo eminye ezimilelayo emasimini loba ekhaya imithi le isebenza ukwelapha izifu ezitshiyeneyo ezifana labomvukuzane

Imithi yesintu eminengi iyelapha isifuba. Ikhona njalo eminye eyelapha izisu lamakhanda umgugudu lentolwane ngumuthi ojwayekileyo oyelapha iqolo.

Imithi yesintu iyelapha izifo ezitshiyeneyo. Ikhona imithi yesintu eyelapha isisu. Isihaqa ungasithatha uthathe amaxolo aso, uwagige, uwabilise ayelapha isisu.

Imithi yesintu iyelapha imithi yesintu njalo isitholakala lasemakhemisi abantu sebeyithengisa ikakhulu emadolebheni imithi efana lesigaqa usuyithola ekhemisi

Kulemithi eminengi esebenzayo esintwini. Kukhona esebenza impande ikhona amahlamvu loba amaxolo. Imithi efana labo mugugudu labontolwane yimithi esebenza kakhulu ukuqinisa iqolo.

Imithi yesintu itshiyene. Ikhona eyelapha isifuba, isilumo kumbe iqolo. Umgugudu ngumuthi ojayelekileyo owelapha iqolo.

Imithi yesintu iyelapha imikhuhlane etshiyeneyo. Isikhona njalo imithi yesintu esithengiswa emakhemisi. Imithi le iyabe ibhaliwe ukuthi isebenza ukwelapha izifo ezinjani.

Imithi yesintu itholakala egangeni ikhona njalo eminye ezimilelayo emasimini imithi le yelapha kakhulu izifo ezitshiyeneyo ikhona eyelapha imvukuzane

Imithi yesintu etshiyeneyo kukhona imithi yesintu efakwa etiyeni, okufana lama lemon , ilemon uyalifaka etiyeni ubusu natha liyelapha isifuba liyehlise le BP

Bakhona asebelungisa imithi yesintu beyithengisa. Abantu sebananzelela ukuthi imithi yesintu iyelapha kakhulu. Iyelapha izifo ezifana lemvukuzane.

Imithi yesintu eyelapha izifo etshiyeneyo ikhona eyelapha isifuba ikhona njalo eyelapha amaqolo umgugudu lentolwane yimithi ejwayelekileyo eyelapha kakhulu iqolo.

Imithi yesintu eminengi iyazimilela ,imithi efana lesihaqa. Isihaqa uthatha amaxolo aso uwagxobegxobe ube usuwafaka emanzini abilayo.

Imithi yesintu efana lamagwava. Amahlanvu amagwava uyathatha uwabilisa. Ubusufaia itshukela. Kuyelapha kakhulu isifuba. lkakhulu esidabukileyo.

Imithi yesiNtu esebenza ukwelapha isifuba uyathatha ilemoni loba amahlamvu alo ulibilise ufake itshukela encane ubusunatha.